Unordu be gafurgal, ɓe ɗo hutinira ha kicin ngam unugo kayan miya, be ko nandi be mai.

Ɓiɗɗo debbo, ɗo mori kalaba, wati rigawol danejum be balejum, oɗo joɗi ha salum, pellel gerugo gasa.

Leso dowe'eti, bechid danejum, bandumai burawun be goldin kalandaji do ɓili ha dou mai.

Get yonnde saare, kolo yelo, be mahol ɓanndu may daneejum, be piink, geene geene, a sera may.

Shago provisions, himɓe ɗo joɗi haa yasi be paali ndiyamji, nyamduji kalakala be mashinji ɗo dari haa yasi.

Kontena kafe, ko aiskirim je yarugo.

Kulaje watugo nyamɗu kala debbo fu marata haje naftorgo be mai ha kisin.

Jinja keccum, ɗo tayti haa dow duroowa, ɓe ɗo naftira haa defugo, bee wadɗugo jus, ngam rosina fileevo belɗum.

Yeri noppi be hunde juuɗe, be daande, jey fawnuki ɓiɓɓe rowɓe.

Masjit, pellel hokkugo wakkati be ibadaji luttuɗi.

Nyiɓalo kesum ɗo tanki be tils penti danejum be intalok ha sera sera mai be leddi mbul mbul di.